Umama ongu mongikazi uhlaba owesilisa ijekiseni. Yena ugqoke impahla ezokuvikela konke lase mlonyeni lemakhaleni uvalile.

Abantwana, abafana lamankazana bakhanya bejabule befunda esikolo begqoke izigqoko zabo zesikolo. Bafundiswa ngokugeza izandla lokuqakatheka kokugeza izandla.

Owesifazane uhleli embhedeni esibhedlela. Ugqoke ingubo yesibhedlela, evalile ikhanda ngeqhiye. Udokotela ubambe isandla sakhe.

Abesilisa ababili basemhlanganweni. Omunye umhlophe omunye umnyama. Bahlezi ngemva kwetafula bekhuluma labantu abanengi.

Umtwana ongumfana , uthonta inyembezi elihlweni lakhe. Ukhanya engajabulanga, kunengi okumhluphayo ngaphakathi, kunengi okusengqondweni yakhe .

Esibhedlela sabantwana, abantwana bahlezi phezulu kombheda. Omunye uhlezi kwezitulo sakhe esimncedisa ukuhamba. Labomama baphethe abantwana babo ezandleni.

Iglobal health forum iyabe ikhona mhlaka 24 January, ngo 10 ekuseni. Kukhangelwe ngezempilakahle zabantu base Africa.

Abesilisa labesifazana bahlezi phakathi kwendlu enkulu. Indlu ebukeka ihlanzekile. Bahlezi ngemva kwamatafula. Ematafuleni kufakwe izigubhu zamanzi.

Odokotela basendlini yokwelapha banengi, abanye ngabesilisa abanye ngabesifazana bonke bavalile amakhala lemilomo yabo. Bagqoke impahla ezilo mbala oluhlaza.

Izigulane zisesibhedlela zilele phezu kombheda Umongikazi umile uyabhala phansi ephepheni. Umongikazi ugqoke okumhlophe. Wathandela ilembu entanyeni.

Omama bakhanya bemile emzileni bathwele abantwababo. Bagqoke amantsaru, bagqoke njalo lamaqhiye. Abantwana babaphethe ezandleni. Abantwana abancane.

Isigubhu somuthi sifakwe eceleni kwe khadibokisi womuthi wakhona. Isigubhu kanye le khadibokisi konke kufanekiswe umntwana omhlophe omncane, umntwana ukhanya ejabulile.

Amagabha amabili alombala onjengesibhakabhaka alezivalo ezimnyama. Amagabha abhalwe ngamabala amhlophe lamnyama.

Amaphilisi aphakathi kwekhadibhokisi, ikhadibhokisi elilombala oluhlaza, lombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ikhadibhokisi ibhalwe ngamabala amhlophe.

Igabha lecastor oyili, lilombala ongani ngowenhlabathi libhalwe ngamabala amnyama lamabala amhlophe. Isivalo segabha siyakhanyisela.

Izigubhu zemithi ezimbili, ezimhlophe , ezilamabala amhlophe lamnyama. Zilombala obomvu esiswini sesigubhu. Zihlezi zilinganisene.

Abantwana bami ndawonye bajabule bayabobotheka, beqakeza izandla, betshengisa injabulo. Bagqoke impahla ezilo mbala oyisibhakabhaka.

Umama ulele esibhedlela. Ulele eqethukile ekhangele phezulu efake umntwana phezu kwakhe. Umntwana kukhanya ngoyintombazana, kukhangeleka ngombala wengwane ayigqokileyo. Umama kukhanya wendile, ngoba ugqoke indandatho emunweni wakhe.

Owesifazane ohlezi esofeni ubukeka emuhle, wenza umkhankaso wokuzama ukwehlisa ukuzithwala kwamantombazana amancane.

Indawo yokudlalela abantwana bengena bentsheza, besehla, betshelela. Indawo enhle elembala etshiyetshiyeneyo okukhangayo abancane.

Abantwana abancane labakhulu, amantombazana labafana, babukeka bengani abala mpilo enhle bonke imbambo ziyakhanya.

Owesilisa uhambe esibhedlela ukuyayenzwa i-"Ultra- Sound-Scan" kukhangela okungaphakathi kwesifuba sakhe. Udokotela uyahambisa umtshina ngaphezu kwesifuba sakhe, yena ekhiphile izigqoko enqunu, ukuze lokhu kwenziwe ngendlela.

Imithi iqoqiwe phakathi kwekhabothi. Ifakwe phakathi kwamakhadibhokisi. Amakhadibhokisi alembala etshiyeneyo. Eminye imbala ibomvu, eminye imbala iluhlaza, eminye njalo imhlophe.

Ibhasikili limisiwe phambi kwesitolo. Isitolo silomuntu owesilisa phakathi. Isitolo silombala omhlophe, silesivalo esimhlophe.

Imithi etshiye tshiyeneyo ifakiwe phakathi kwekhabothi. Ifakwe ngendlela eqoqekileyo. Imithi etshiyeneyo iphakathi kwama khadibhokisi ayo elombala otshiyeneyo.

Imithi iqoqiwe phakathi kwekhabothi emhlophe. Imithi ifakwe phakathi kwama khadibhokisi atshiyeneyo, amanye amhlophe, amanye abomvu .Wonke kuqoqwe ngendlela enhle.

Abantu bezempilakahle bahlezi phandle etendeni, Bahlezi phezu kwezitulo ezimhlophe. Labo bagqoke okumhlophe. Bayenza ama test abantu awe blood pressure.

Amajaha amabili agqoke okufanayo. Bagqoke okulombala omhlophe bebhabhule izikhwama. Bageza izandla emanzini asuka phakathi kwenkonxa elombala oluhlaza.

Abezempilakahle bakhulumisana labesifazana. Omunye uhlezi phezulu kombheda, omunye useceleni bagqoke impahla ezimhlophe bavalile imlomo yabo kanye lamakhala.

Umama uqabula intombazane yakhe .Intombazana ikhanya ijabule, ibobotheka ijabulela ukutshengiswa uthando ngumama. Umama ugqoke iqhiye ekhanda.

Omama abane basensimini eluhlaza tshoko, bayahlakula, bayasuphuna ukhula. Bona bagqokile okuvala imizimba yabo kanye lamaqhiye.

Ingatsha ezibuthanisiweyo phezu kweplanka, ingatsha ezilombala oluhlaza, ezikhanya angani yimithi yesintu.

Ukudla okulohlonzi njalo okuqakathekileyo emzimbeni ukudla okuvela ezilimweni amatomatisi, ilemoni, amakherotsi kanye lombhida.